Kakao maniry misy voany mavomavo maromaro ary menamena raha efa matoy ilay izy, marihana fa ny kakao rehefa maniry dia miraikitra amin'ny tahony ny voany.

Anisan'ny boky tena tsara ho an'ny tanora na ho an'ny olon-dehibe, izay nampianatra ny fomba fitantanana vola sy ny fahalalana ara-bola dia ny boky nosoratan'i " Robert T. Kiosaki ", izay mitondra ny lohateny hoe :" Le Quadrant du Cashflow "; izay miloko volomparasy ny ambany ary misy sarin'i " Robert Kiosaki "ny eo afovoany.

Trondro kely anankiray miloko maitsomaitso ary misy rambony miloko menamena, tsy dia fahita firy izy itony ary anisan'ireny trondro fatao haingo trano ireny.

Tsena be anankiray natokana ho an'ny tsenan'ny sakafo ao ny voamaina, ny legioma sy ny voankazo dia hita ao amin'izany tsena lehibe izany avokoa.

Tovolahy kely anankitelo, manjono eny amoron-drano lehibe ; mipetraka ety amin'ny sisin'ny bozaka, ary miandry ny hahatongavan'ny trondro ao amin'ny fintana moa izy ireo.

Fiaramanidina vao hiainga. Misy kodiarana anaky efatra ary fivoahan-drivotra anankiray ; misy varavarankely maromaro amin'ny sisiny.

Maha malagasy ny Malagasy ny fampiasana ny zava-maneno valia sy ny amponga ary ny lokanga. Izy ireny dia misy ny mpanambotra azy ary misy ny mpivarotra azy ary misy ny mpitendry azy; asatanana vita malagasy avokoa ireny zavamaneno ireny.

Voninkazo maniry anankiray, misy raviny maitsomaitso mitapesaka, kitihana tanana olona anankiray. Voninkazo misy tahony manify.

Peratra natao ho an'ny fanambadian'ny olon-droa. Peratra vita amin'ny volamena ary mahazo ny endriny tena tsara dia tsara tokoa. Tazomina olona anankiray manao aro tanana fotsifotsy ho fiarovana an'ilay peratra mba tsy ho kiaka na ho simba na haloto.

Ny votabia rehefa mbola manta dia moloko maintomaintso ; maintomaintso ny odiny, ny voniny, ny ao anatiny rehetrarehetra ary rehefa miha ho matoy izy dia miha mivadika mavomavo ary efa ho masaka dia mivadika menamena.